Issi huuphiyaara yoshkaraa gida uttida na'iyaa de'awusu huupheekka iyoo zokkuwaa bochchi uttis. Na'iyaakka keehippe lo'awusu ha na'ee xeessaykka hosppun quxure xoosso ha na'iyoo ekkiyaa azinayi ayiba lo'iyaagee!

Keehi cora asay issippe shiiqidi bantta duussaba zorettide uttidaageeti de'oosona. Hageetikka issi heeran de'iyaa cora asay issi issi keettappe kiyyidi kare uttidaageeti bantta duussawu wonttonawu zorettiide de'iyaa dere asanne so asa yedetoosona.

kattolikke Orttodikisse, qaalihiwoote dumma dumma ammano eqqotatii de'oosona. Ha eqqotatuppe issoy qassi Wolaytta asati ammaniyo ammanotuppe issuwaa.

seeraa nangissiyaa xaaceti issi sohuwaan shiiqi uttidosona. ha xaacetikka bantta huuphiyaan wottidoogee bootta gidishin qassikka maayidogee salo mera shamiziyaaranne qassikka karetta carqqe suriya gixxi uttidoosona. hageetikka keehippe asa na'aa sarotettaa nangissuwaan erettidaageta.

Tukkiya shaasharaaa miyiyoge kattappe issuwaa. Ha tukkiyaranne shaasharaa asay dago daroto goshshanchchay woykko goshshanchchatu heeran deiya daro asay guuran qurssiyaa hegaa mi maadetosona.

Godare badda milatiyaagee oge doona eqqi uttiis. ha godariya meraykka gazaa zo'uwaranne bootta caccaray giigi uttidaaga. haakko aybba yashshees gideti godare diyaage.

Issi erettida wolaytta sooddo kaalettiya aaway de'es. Hageekka kase kaaletti wodhdhida gashshi Sammuel Pola geetettiyagaa gidishin ha aawaykka wolaytta wogaa qonccissiya dungguzza hadiyappe giigida kootiya maayidi eqqiis.

Tukke keettan tukke shaahettidi qassikka caddetidi giigidi liiqidaaga jabanan haattaa tigi penttissidoogan xiilliyaa tukkiyaaga qolidoogee tukkiya uyiyoode ayba mall''i!

Manggoy cora ayfiya ayfidi ayfee duge duge yiidaagee beettees. Ha mangguwankka qassi keehi adil"e mera ciishshaadan ka'i uttida manggoy orddee orddee de'ees.

Issi oge doonaan dooretti uttida keettani heezzu naati huuphphiya qanxxiyo miishshaa oyqqi uttidosona. Hageekka attuma naatu huuphphiya qanxxidi puulayiyogan erettida naata.

Wraadoonee carkko naqaashshaa gattanawu go'ettiyo miishshatuppe issuwa gididi qassikka keehippw asanay metootennaaninne un"ettennan darobaa siyanawunne. kiitaa aattanawu maaddiya miishsha.

Issippoorttee asaa na'a payatettaa naaguwaassi oosettiya woykko cora assy shiiqqidi bantta sarotettaa nanggissanawu oottiyoba hegeetuppekka issoy tokkandduwa yaggiyo issippoorttiya oottiya issi na'ay de'ees. Ha na'aykka bolla baggaara bootta shamiziyanne garssarakka boottaa suriya gixxidi gidduwan qassi karettaa qabattuwa xeessan qachchi uttiis.

Kushe hiillanchchatun puulattidinne banqqatidi giigida bashee urqqaappe merettidaagee beettes. Ha basheekka darotoo asaassi oyttaa uukkanawu, unccaa uukkanawu, qassikka muchchuwa kattanawu, hegaakka malatiya dumma dummabaa oottanawu maaddiya buqura.

samuunaa shaammidi bollaa mecetiyoogee bollaakka meccetiyoogee maayuwaaka meeccidi geeshiyoogee ba bollaa woykko bana puulayanawu maaddiyaa miishshappe issuwaa.

Huuphee keehi adduqqido macca na'iyaa issi keehi lo''iyaara ogiyaara baydda de"awus. huupheekka macca naatuyo lo''otetta qonccissiyaaga gidishin akka qassi keehippe lo''awus.

Heezzu tohuwan bululliya bajjaajiya yaggiyo kaamee ogiya bollaara biidi de'ees, ha baajjajjekka bolla baggaara boottabay kammin garssa baggaara salo mera qalamiyan tiyetida qorqqoro Malaykka de'ees.

Nu qooriyan wottiyo biiraa yaagiya sansalatay alleeqidi issi sohuwaappe hara sohuwaa biyode asan aadhdhi beettena mala maaddiya alleeqo miishatuppe issuwa. Hagaa wottida asayikka tana be"iyode lo"ees.

dumma dumma kushe hiillati nu wogaa qonccisanawu go"ettiyaageti de"oosona. hegetikka leemisuwaasi qassi kushiyaan kiriyaappe daaddi giigisiyoo wollaytta wogaa mayuwaa gettettiyaagee de'ees.

issibaa keehi puulayidi qassikka geshshi puulayido issi pulattidabay beetes. ha puulatidabaykka dumma dumma mera qalametun tiyettidi giigi uttiis. hageekka asa na'i a bolan issibaa wottikko mooretenaadan naagees.

Luxiyaageetuyyo giigi uttida oyddantto kifiliya hisaabiyaa maxaaafay de'es. ha maxaafa bollan dumma dumma gujjo, dentto, shaahonne qassikka darisso malaatay bolla baggara xaafeti uttiis. hegetuppikka giddo baggara luxiyaa tamaare naati siiliya bollan beettoosona.

Keettan dumma dumma mera keettay de'ees. Hagaatuppekka issoy asa na'ay de'iyo keettaa yaagiyoge baassi daanaassi giidi de'o keettaa de'o sunttan giigisiyogaa. Issoy qassi woossiyo keettaa woykko timirtte keettaa woykko dumma dumma ayso keettaa giidi keexxiyo keettati nuugaa heeran corattidi beettoosona.

Issi biittaa asay bantta biittaa dichchanaayyo oottiyo baaso oosoy bantta biittaa, seeraanne maaddiya oosota oottiyo oosuwa baaso oosuwa yaagiyogee de'ees. Ha oosoykka issi heeraa keehippe xoqqissidinne bantta biittaa dichchanawu maaddiya ooso.

Cora asay uttanawu giigida oyidee de'es. Hagee oyideekka so miishshatuppe issuwa gidishin ha oyidiya bollan uttanawu danddayiyay mexili heezzu asa. Hageekka keehi puulattidi uttis. I bootta qalamiyan tiyettidi asaa naati uttiyo saatiyan dulleekka caddenna mala qum'enna mala keehi ufayissiyanne hashshukka yaagiyo uttiyo oyide.

Issi dilbbatti uttida shooqaa bollan mokkida badalay carshshaa puulatti uttiis ha badalaa giddonkka qassi maatay mokkidaagaa goshshanchchay qori qoridi shoddidi, qassikka xikkiyan bul"iiddi de'ees.

dumma dumma mera qalmiyaaan tiyettidi giigi uttida oydee sintta baggaara kattaa wottiyoo xarapheezzaykka parinichcheriyaa keettan giddon giigidaagee de'ees. hageetikka dumma dumma puulayiyaa maashinetuninne puulayiyaa maashinetun puulattidi giigis.

keettaa qalamiyaan tiyiyaa puulayiyaa naati issi sohuwaa shiiqidi uttidoosona. ha naatikka tiyiyoo qalamiyiyaa tiyiyoo buruushiyaa oyqqi uttidaageti de"osona.

kushe hiillan erettida birataa qoxxiyageeti de'oosina, ha qoxxiyaageetikka wolaytta wogaa tooraa massiyoogan qassikka bilamaa qassi mashshaa giigissiyogan eretii utiis.

Ubba wodekka Saynnoppe biidi Arbba gakkanaashin ubbatoo tamare naati shemppennan timirtte keettaa yiidi luxettaa luxissiyagetuppe luxi luxidi biidi bantta erakka qassi aassi aassid boosona.

Shendderaa giyooge dumma dummabappe giigiyaaba gidishin itimaappe giigissido shendderaa miyoode aybba mal''i , ha qassi shendderay kattappe issuwa gidishin a giiigissiyooge koyrottidi haattaa woykko maataa tamman wooti penttisooga bollan itimaa tiifilidi qoolidi qaatti qaatti zaaridi ootti katti giigissidi aattiyogaa.

Odibesso miishshay woyikko telebezhiinee carkko kiitaa aattanawu maaddiyaa buqura. Ha miishshayikka issi issi keettan de'idaba gidiyaakko darobaa asanay a be'idi siyanawunne tamaaranawu maaddees.

kattaa ayifee qassikka dumma dumma sohuwaappe giigida murutayi keehi corattidi uttidaagee qassikka hegaa giddon issoy eqqidi bayizziyaagee de'ees. Ha sohoykka supper markkeetiyaa geetettees.

keehippe malaala qopa oyqqida oduwaa sisside beettiya odanchchay dees. Ha oddanchchayka Wolaytta wogaaba qonccissiya sinttara diyaa gifaata Wolaytta asaa laytta laamiyaa baalay yiidi diyooga odidde dees.

qorqqoro keettaa dumma dumma anaaxxeti shiiqqidi dumma dumma bantta eraa he keettaa bollaan beessidi puulayi keexxido keettay beettees. Ha keettaykka wuri siimmin ciqaan caadettidi woykko puulatti uttidaagaa zoo"onne karetta qalaamiyaan tiyidoogee beettees.

Issi alaxxiyo bantta huuphphiyaakka shemppissi ekkanawu yuuyi ekkiyo sohoy wolaytta sodon de'iyaagee keehiipe lo'ees.A gidonkka dozzattinne qassi dumma dumma medoosati kumi uttidosona.

Zo"o xuufiyan xaafeti uttida wogga saledda milattiya birata bollan xaafettidi ogee doonaani kaqetti uttis. Hegeekka ammanuwo keettaay hagaara duge simmidi biyode beettees giya eesuwa oyqqi uttiis.

Tamaare naatussi giigida luxettaa maxaafay issi keettaa bollan bayzzanawu shiishidoogee de'ees. Ha maxaafaykka qassi oyddanto kifiliyaawu ichchashantto kifiliyawu usuppuntto kifiletussika giigi uttiis.

Shalkkee biittaa bookanawu maaddiyaagaa qasikka akaafay bookkido biittaa kaashshidi issi sohuwaappe hara sohuwaa efiyaa efanawu maaddiyaa miishsha. ha miishshaykka goshshanchchaa kushiyaan dees.

Kushe hiilay wolaytta asa wogaa waattidi qonccissi giikko beni wode asay kacciyappe massi kessido mooqe pilaa miyogee kushe hiillanchchatun giiggidi wolaytta asay bantta wogaa pilaa miiyo wogaa kaatta miiyaga wogaa qonccissiyagappe issuwa.

issi biittaw a danddayyida he biitta wogaynne he biittaw de'iya zannaqay asay aqqiyo meray peeshshay he biittan de'ees. hagee mumeera issi deretettaaw de'iyaa asaa taarikya qonccissiyabatuppe issuwaa.

Cora maccay attumay dumma dumma giyan asawu bayzziyobaa shiishshibwottidi bayzziiddinne shammiidi beettoosona. Ha sohuwankka kattaa ayfee qassi ataakkiltee qassikka maxinee caammay maayoy zal''ettiidi beettees.

Goshshanchchay ba gaden goyyanaw go''ettiyo kadduwa yaaggiyoogee beettees. Hagee kadoykka mittaappe giigidaaga gidishin ayyo xeeran biitta lukkidi geliyaa birataappe giigida marashsha yaagiyogee xeeran eqqi uttiis.

Xaaroy kushe hiillanchchattun giigidi urqaappe meretidi soon go"ettiyo miishshatuppe issuwa. Ha xaaroykka qassi daro go"aa so asaassi immees. Maattaa bukkin kattaa kattin hegaappe aadhdhidikka aadhdhiyaa maaduwa immanawu danddayiya hiillanchchatun giigida so miishsha.